Matsalar dedaiton sinadaren jiki na iya kawo canje canje acikin mutun ta hanyoyi daban daban ga wasu daga cikin alamomi da zasu iya nuna irin wannan matsalar na ɗaya ƙara nauyi idan mutun yana ƙara ƙiba batare da wani da lili a bayyane ba na iya zama alamar sinadaren jiki sun rikice na biyu gajiya jin gajiya kulum koda bayan hutu na iya nuna da matsalar sina darai masu sarsarfar kuzari na uku bugun zuciya ba dedaiba idan zuciya tana bugawa fiyeda kima koda ko da sauri hakan na iya zama alamar matsala na huɗu ƙaruwai yinwa yawanjin yinwa fiye da ƙima yana da alaƙa da rashi dedaito da sina daran jiki na biyar ciwon ga ɓoɓi zafi ko kumburi a gaɓoɓi na iya baya na iya bayyana sakamakon wannan matsalan na shidda raguwar shu awa raguwar shu'awar jima'i yana daga cikin mayan alamomi horiminal inbalan na bakwai gashi yana raunana ko faɗi idan gashi yana raunana ko yana faɗuwa fa yana faɗuwa ko yin laushi na iya zama alamar rashin dedaiton horiminon na takwas yawan zufa zufa da yawa musamman ba tareda yin aiki na iya nuna matsala idan mutun yana fuskantan wannan alamomi yana da kyau ya nema shawarar likita domin duba lafiyarsa

Abubuwan da yakamata kasani idan ana buƙatar yimaka ƙarin jini yin wucewa hanyace da ake amfani da ita wajan ƙarin jini ga mutun idan ya rasa ko yanada ƙaranci ana buƙatar hakane a lokuta kamar yawan zubar jini tiyata ciwon sanƙarau ko wasu cututtuka da ake hana jiki samar da ishashshan jini ga abubuwan da yakamata kasani na ɗaya nau in jini kafin ayi maka ƙari jini za abunciki nau in jininka domin a tabbatar da cewa jini daza a wuce maka yanada ya dace da naka wannan hanya da tanada muhimmanci don gujewa haɗuwar gamsuwa na biyu tsoro ana gwajin jini da ake tara domin tabbatar da cewa baya ɗauke da ƙwayoyin cututtukan HIV hukuman lafiya tana da tsaurara ma tana da tsaurara matakai domin tabbatar da jini yana da aminci na uku yuwuwar illa ko da yake yuwuwan illa jini da ake wucewa yana da lafiya akwai ƙaranci haɗuwar kamar zazzaɓi jiri ko rashin lafiyan gamsuwa lokaci zasu iya likitoci zasu sa ido sosai su baiyana faruwar ƙarin jini na huɗu yarda ake yin ƙarin jini ana haɗawa da bututun ruwa wanda za a saka a hannunka kowani ɓangare na jinki sannan afara wuce maka da jikin, cikin hankali na biyar tambaya tambayoyinku idan kana buƙatar tambaya ko fargaba ya dace kai magana da likita kafin afarayin wucewar jini yin wucewar jini hayace mai amfani wajan ceto rai idan idan anayin cikin tsari da kulawa

Maganin malaria na gida haɗin gargajiya agwaiba a Najeriya musamman a Arewacin ƙasar nan mutane da dama suna amfani da magungunan gargajiya don magance cututtuka kamar malaria wannan haɗin da zan bayyana yanzu yana daga cikin haɗin da na taso da su a gidana kuma har yanzu muna amfani da su a matsayin kariya daga malaria ana kiransa da agwaiba kuma yana da matuƙar amfani baya da ɗaci kamar wasu magungunan gargajiya don haka kowa na gida na iya sha ba tare da wahala ba. na koyi haɗin daga tsofafinmu waɗanda suka gabata ga yadda nake haɗa shi da farko agwaiba wani fatar itace ne da ake amfani da shi wajen magance cututtuka irin su gaudauci zazzaɓi da malaria ana samunsa a kasuwa wajen masu siyar da ganyayyaki da magungunan gargajiya sai na zuba fatar ayaba wannan yana da vitamin C mai yawa waɗanda ke ƙarƙafa garkuwar jiki yana taimaka ma jiki ya kare ƙwayoyin cututtuka kuma yana sauƙaƙa tari bayan haka sai na zuba agwailali wanda shi ne ganyen lalle yana rage ciwon kai da zazzaɓi kuma yana taimaka ma jiki wajen ytsarkake kansa daga guba. sai na zuba aguiti wanda shi ne lemon grass wanna ganyen yana da sinadarai kamar sauƙaƙa ciwo kumburi da zazzaɓi sannan sai na yanka lemun tsami guda biyu sai na yanka su gida bibbiyu lemun tsami yana taimakawa wa jiki sosai wajen ɗaukaka rigakafi saboda vitamin c da ke cikinsa. a ƙarshe sai na zuba amo omodum wanda shi ne ruwan da ake tara daga part kuma yana yin payment yana ana iya ana ganin shi yana da maganin malaria yana da provitis probiotis kuma yana kashe ƙwayoyin cuta bayan nan haɗa komai sai na rufe tukunya in dafa shi na tsawon mintuna sha biyar wannan maganin muna sha lokaci-lokaci a gida domin kariya daga malaria. amma don Allah idan ka ji jikinka ba daidai ba ka nemi ganin likita wannan magani ba ma yi gurbin likita ba ne yana amfani yana taimakawa matuƙa.

Kungiyar zuciya ta Amurka American Heart Association ta bayyanar da wasu alamomi gargaɗin da ke nuna mutum na iya fama ma da atrial fibrillation wato matsala ce ta bugun zuciya da ke iya janyo mummunan illa idan ba a kula ba. ga ga wasu daga cikin alamomin da ya kamata ka kula da su. na ɗaya bugun zuciya da sauri ko rashin daidaito idan ka ji zuciyarka ta na bugun da sauri ko kuma tana buga ba dai-dai ba na biyu kasala ko gajiya ba tare da wahala ba. idan kana jin jiri bayan bayan da ƙarfi sosai duk da baya baka ka iya wani aiki mai yawa mai nauyi ba. Na uku ciwon ƙirji wani lokaci za ka iya jin nauyi ko raɗaɗi a ƙirjinka na huɗu matsalar numfashi idan kana jin wahalar shaƙar iska ko yin mur numfashi musamman ya yin motsa jiki na biyar dizal ko ji jari diizel ko jiri idan kana jin kai na janyowa ko kuma na kana jin ƙaramar za ka faɗi na shida rashin hankali ko sauyin tunani idan kana ji kanka kamar ba ka cikin hayyancinka ko kuma kana mutu mutuwa bayani da shi da sharhi Faibri Fibrillation wata cuta ce da ke sa sa abu bugun zuciya ya fi daga daidaice kuma hakan zai iya haifar da ɗaukewar jini zuwa wasu sassan jiki kamar ƙwaƙwalwa wanda zai iya haddasa ciwon zuciya ko bugun jini trunk ku ji yar ku ga ƙungi ƙungiyar ta ce idan ka lura da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ku gaggaguta ganin likita domin gano matsalar da ke faɗa fara kula fara kulawa da ita tun da wuri.

Tunawa Na likita ne na musamman da ke kula da marassa lafiya masu buƙatar kulawa ta gaggawa sosai ina ina kuma matsayin da director na ƙasar nan shirin da nake shirin da shirin da ake kira Respecting parent choice program wanda ke ai watar da tsare-tsaren kula da kula kula wa da na gaba ga mutane ga faɗin ƙasar Australia aiki na yau da kullum yana nuni yana yana nuna mini yadda wani shirin ke da mutuƙar amfani a hankalin rayuwa a kullum ina ganin wannan wanda tsarin kula na gaba ke ɗaukaka rayuwar marassa lafiya wannan tsarin yana buƙatar da dacewa muna da bayan dallla dalla daga marassa lafiya game da irin kulawar da suke so ko ko ba sa so idan wani abu ya same su wannan yana taimaka mana mu mu kaucewa yi masu wani magani ko aiki da ba za su iya ba idan idan da sun samu damar bayyana a rayuwarsu lokacin da nike bayani wannan tsarin ga mutane ina faɗin cewa yana da sauƙi sosai kawai magani magani ce ta jini da baki mutum mene ne ra'ayisu mene ne suke so danmu mene ne ba su so kafin su shiga wani hali da ba za su iya magani ba a gaskiya wannan magani ce mai sauƙi kuma mai ma'ana wa zai so a kula da shi wata hanya ba wata hanyar da ba za a yarda da ita ba kod koda mun rasa ikon magani ya kamata iyalanmu da likitocinmu su san abinda muke so ina ina ganin kowa yana kowa ya kamata ya ɗauki wannan tsarin da muhimmanci idab muka riga muka bayyana ra'ayoyinmu zai zai sauƙaƙa wa iyalanmu da likitocinmu yanke shawarar idan muka shiga. mawuyacin hali wannan tsarin yana kare mutunci da ƴancin mutum kuma yana bada damar a kula da shi cikin girmamawa da fahimta

Astimatizim wata matsala tagani dake faruwa asuffan gaban ido wato kwana ko led ba wanda basu da dedaiceccen zagaye ma'ana idan suffarsu batai kama da ƙwalloba se tai kamada kalan kwai ko lemu mai lanƙwasheshshe mai lanƙwashewa wannan yana hana haske shiga ido ta hanya madedai ciya wadda hakan ke haifar da rashin ganin abu da kyau musamman nesa ko kusa alamomi astimatizim sun haɗa da na ɗaya ganida bulu ko rashin ƙanƙanci haske musamman lokacin karatu rubutu ko kallon abu daga nesa na biyu jin ciwo a ido ko bayan dogo dogon lokaci karatu ko kallon allo na uku gajiya a ido cikin sauri na huɗu wahalar gani rubutu ko hoto daga nesa yadda ake yadda ake ganowa likitocin ido na iya gano astimatizim ta am fani da na ura ta musamman da take duba sufar ido da yadda haskeke shiga cikin ido magani, ana iya gya ana iya gyara as matsalan ciwon ido ta amfani da gilashi lantsaidai haske cikin ido tiyata domin gyara suffan kon astimatik ba ba cuta bace mai hatsari amma yana buƙatar kulawa saboda yana iya shafar rayuwar yau da kullun yin gwajin ido akai, akai na temaka kawa wajan gano da magance matsala da wuri

tsarin haihuwan namiji a jikin ɗan adam dukda cewa tsarin haihuwan mace da namiji suna da manufa ɗaya wato haifar da ƴaƴa. akwai banbanci sosai a sassa da yadda suke aiki a jikin namiji akwai wasu guda biyu da ake kira gwaje-gwaje waɗanda sukeda suffar kwai waɗannan suna zaune ne a cikin jakunkna biyu da ake kira scurel scat waɗanda suke a wajen jikin tsakanin cinyoyi dalilin da yasa tes suke wajen jiki shi wajen jikin shi shine saboda sam samuwar zafi da yakai sekon talatin wato digiri ɗaya zuwa takwas ƙasa da yanayin zafin jiki na yau da kullun waɗanda zafine yafa yafi dacewa wajen samar da maniyyi a saman kowanne gwaji akwai spamatekot waɗanda ke ɗauke da kwayoyin jini daga ƙarshe tes akwai gudawar bot bato me lanƙwashe me lanƙwashewa da ake kira ifidi ifidin din sin inda maniyyi ke aji ajiye kafin a aiki su zuwa cikin bas wannan batun maniyyi tana shiga cikin ciki tas tazagaye batun fitsari sannan ta shiga orita akwai wasu gilandona uku masu muhimmanci na ɗaya siminal ves vescline yana haɗa ruwa mai taimakawa maniyyi na biyu prostes protes glan yana haɗa da ultra aginin fitsa mafitsari na uku celcus glad yana kashe da yana ƙasa da prtes kuma yana fitar da ruwan me laushi.

Kwarewar, kwarewar rayuwa kwarewan iyali da kariyan ƙanjamau wato jam, wato jima'i da tarbiyan rayuwa cikin cikakkan tsari wannan ilimi yana koyarda mata bisa mahimmanci abubuwan da suke shafi lafiyan jikinsu tunaninsu da rayuwar gaba ɗaya ga wasu mahimman ɓan garori uku da ke koyar koyarwa a na ɗaya karewar ƙwarewar rayuwa wannan yana nufin koyar da baru da ke temakawa matasa su iya yanke shawara mai kyau su kare kansu daga matsaloli su sarrafa damuwa da fushi su girmama kansu da wasu dakuma iy iya rayuwa da jna cikin zama lafiya na biyu rayuwar iyali anan, an anan ana koyar da fahimtar dagantaka tsakanin miji da mata iyaye da yara da kuma nau in dake dake kan da ko ƙonkwanewan ban bangwaye acikin iyali ana koyarda mahimmancin soyayya mutuncin juna da yadda ake gina dan gantaka mai kyau da lafiya kariyan kanjamau anan ana baya ana wayar da kan matasa dangane da hanyoyi kamuwa da HIV hayoyin kariya kamar amfani da kariya yayin jima'i gujema mu amala da jini mara tsafta da kuma yin gwaji lafiya akai akai anan ana kuma koayar da mahimmanci girmama mutane da kuma fama da cuta yana temakama matasa su zama masu ilimi ladabi da shirin fuskantan rayuwa cikin ƙoshin lafiya da kuma sanin yakamata

Mun san cewa shan isashshan ruwa na iya jawo ciwon koda har ma da har ma da gaza aikin koda gaba daya, jinin dan Adam yana kunshe da kimanin kashi sittin zuwa sabain cikin dari na ruwa. Saboda haka yana da matukar mahimmaci mu cigaba da shan ruwa yadda ya kamata fomin tabbatar da cewa muna kula da wannan kaso na ruwa a cikin jikin mu. Ga wasu daga cikin amfanin shan isashshan ruwa, na farko yana taimakawa wajen fitar da gurbataccen abubuwan da suka tura a cikin jiki, idan kana shan ruwa yadda ya kamata, hakan zai taimaka wajen hana ka samun wahalar da hanji, kuma hakan yana taimakawa wajen hana samuwar dutsen koda, wanda ke iya zama hadari ga lafiyar koda, baya ga haka shan ruwa yadda ya kamata yana da inganci da hana koda gaba daya, idan kodar ka tana da kyau zaka fi zaka fi samun saukin matsanan cin jiki da war- da kawar da gurbatattun sinadarai daga jiki, bugu da kari ruwa yana kara fadakarda kwakwalwa da kuma karfin da kuma karfin kuzari a jikin mutum zai iya jin dadi da walwala idan yana shan isashshan ruwa a jikin sa ana bada shawarar cewa a sha a kullum gilashi takwas na ruwa a kowace rana domin kiyaye lafiyar jiki, idan ba zaka iya shan ruwa da yawa ba a lokacin guda a lokacin guda daya ba, zaka iya raba shi a hankali cikin cikin cikin yini ruwa ne idan kana ga wannan bayanin yana da amfani, kada ka manta ka danna mini kararrawa da subscribe ka raba da abokan ka, sannan ka karba mini shiri, kuma ku kasance a kowane shiri dan ganin video na gaba, nagode a kullum. A takaice shan ruwa da yawa yana da matukar mahimmaci ga lafiyar jikin mu, ruwa yana taimakawa wajen taskake jiki daga guba yana hana ciwon koda da matsalolin hanji da kuma karin guzari da walwala, duk da wannan dake kiyaye lafiyar sa dole ne ya kasan ce yana shan ruwa a matsayin wani muhimman bangare a rayuwar sa na kullum.

Maganin ciwon toma ta kwakwalwa ta hanyar redushon haske mai karfi toma na kwakwalwa yana nufin kunburin nama ko ciwo dake tasowa a kwakwalwa wadda ze iya zama wani haɗari ko mara hadari ɗaya daga cikin hanyoyin dake da ake bi wajan magan ta wannan matsaan itace ridushon wato magani ta hayar am fani da hake me ƙarfi yadda ridushon tana amfanida haske me karfi domin domin kashe ko rage girman kwayoyin cutar toma a kwakwalwa wannan haske yana kai haske yana kaiwa kai tsaye ga kwayoyin cutan batare da lalata lafiyar kwayoyin jiki dake kewaye da suba lokutan da ake amfani dashi idan ba idan baza a iya cire toma ɗin ta tiyata ba bayan tiyata domin kashe sauran kwayoyin cuta dake rage idan ciwon da ya dawo bayana magani ba amatsayin babban magani idan tiyata bata yuwuba nau in nau ine na ridushin me me dedaici to se wanda ke ake amfani dashi sau ɗaya ko sau dayawa domin kai haske dedai tuwa idan toma inda toma yake illolin dake tattare dashi kamar ko wane magani ridushon na iya haifar da wasu illa kamar gajiya rashin ci jiri fitar gashi akai ko matsalolin tunani na ɗan lokaci duk da hakan likitoci suna ta, suna sa ido so sai domin rage waɗannan illolin ridushon wata hanya ce me tasiri wajan magani wajan magance toma ta kwakwalwa musamman inda akai amfani da ita dai, inda akai amfani da ita dedai

Daya daga cikin mafi tsananin mafarki ga kowacce mace shine ta duba kanta a madubi tana cewa ba ta rasa nonon ta ba sakamakon cutar sankara, sankarar nono tana faruwa ne idan kwayoyin hallittar dake cikin nono basu fara girma basu fara girma ba bisa bisa ka'ida ba, suka wuce iyaka, ina tuna lokacin dana tambaye shi cewa zan mutu ne, haka hukumar lafiya ta duniya World health organisation ta bayyana cewa sankara yana daga cikin manyan musabbabin mutuwa a duniya baki daya, inda ake samun mutuwar kusam mutum miliyan goma a shekara ta 2020 tare da tare da rahoton cewa an samu fiye mutum miliyan biyu da dubu dari da rashin da da sharrin da dashi da masu fama da sankarar a cewa a cewar kungiyar likitoci radiation da oncology na Nigeria, Nigeria ce da mafi girman adadin adadin mace masu sankarar nono, wasu daga cikin wadannan su kan da suke tsira daga wannan cutar suna tunawa da yadda rasuwar su ta kasance yayin yankin da sankaren nono da kuma yadda suka cigaba a rayuwa bayan sun dauke daya daga cikin cututtuka mafi hadari a duniya, a aladar yoroba, idan kana samun kumburi ko tarkace a nono, mutane sukan ce awon iya ke yi, mato mafitsara ko makiyayi daga gari suna akwai kuma wasu labaran dake yaduwa cewa mace ta ajje kudi a cikin brazier kusa da nonon ta hakan na iya haddasa mata sankaren nono, wannan kuwa wani irin wannan wani irin kuskure ne fahimta da ake yadawa. Sankarar nono na daya daga cikin abubuwan da suke zama mafarkin tsoro da mafi girma ga mace duk da hakan akwai fatan rayuwa kamar yadda wadanda suka tsira ke bayani bayyanawa ta hanyar raba labaren su.

Kobid naitin cutace mw saurin yaɗuwa da aka fa ganota a shekara tuwenti naitin wadda kwayar cutan me suna korona bairos ke haddasawa ana yaɗuwar cuta ta hanyar iska tari acishawa ko tabbataccan guri da ake buƙatar da kwayoyin cutar alamomin sun haɗa da zazzaɓi tari me bushewa gajiya ciwon maƙogoro rashin jin ƙamshi ko dadda ko daddawa numfashi da ƙar alokaci masu tsanani yadda ake kare kai wanke hannu akai akai da sabulu ko amfani da sinadaran tsaftancan hannu sa sanataiza sanya ta kumkummin fuska musamman a wajan taron jama'a nisanta tarukun da ake da cinkoso tsaftan wurare da ake yawan tabbatarwa kaman mudubi kofar ɗaki ko tebur yin alluran riga kafi dan kare kai daga kamuwa da cutar ko rage ƙananun idan takama magani babu magani na musamman da ake wakar da kobid naitin gaba ɗaya amma ana bada magunguna don rage alamomin idan mutun yanada matsanancin yanayi ana iya kwantar dashi a asibiti domin samun kulawa ta musamman acikin harda temakon numfashi kobid naitin ya sauya yadda duniya ke rayuwa don haka yanada mutuƙar muhimmanci a ɗau ki matakan karida kulawa domin karekai da kuma kamuwa dasu

Muna fatan kawar da sankaren mahaifa gaba daya kafin shekara ta 2030 akwai wata, akwai wata dabarar tsarin da ake shirya domin hana yaduwar cutar gaba daya tsarin shine a tabbatar da cewa kashi casain na iyaye mata na iya musu cikakken kulawar riga kafi HPV kafin su kai shekaru sha biyar a tabbatar cewa kashi sabain na mata daga shekara talatin da biyar an tantance su ta hanyar gwajin HPV kuma a tabbatar a tabbatar a tabbatar da cewa kashi casain na mata da ake gani suna da cutar samun cikakken magana, lokacin da naje lokaci Da naje nayi gwajin kaina sun gaya min cewa akwai karamin matsala, na Na firgita kwarai, zuciya ta tana bugawa da sauri amma daga baya bayan an sake yi min wani gwaji, suka tabbatar mini komai lafiya lau, sankaren mahaifa ita ce ta biyu mafi yawa daga cikin cututtuka da ake addabar mata a Nigeria, daya daga cikin manyan kalubalen da muke fiskanta shine misali mace zata je ta ga zata ga malami ne ko boka, malami ne ko boka wanda zai bata maganin gargajiya kawai, maimakon taje asibiti ta samu kulawar da ta dace, da zarar ta dawo asibiti bayan amfanin da irin wannan maganin sau da yawa cutar ta yadu sosai kuma lokaci ya kure, yana da matukar mahimmaci a bude tattaunawa akan cutar sankarar mahaifa domin mutane su fahimta su koma neman magani da wuri wadanda zai taimakawa kwarai da cutar kuma kawar da ita gaba daya, don samun karin don samun karin bayani ziyarci wwwpaymegovernment.

Ilimin lafiyar haihuwa dayan da ƴancin jima'i yana nufin samar da ilimin gama da yarda ake kula da lafiyar jiki mutane dan gantaka da sane jima jima'i haihuwa da ƴanci da kowane mutun ke dashi a wannan fannin wannan ilimi yana nuna mutuƙar mahim manci ga matasa maza da mata domin yaba su dama su yanke shawara cikin hikima da junan su da rayuwassu. Abubuwan da ake koyardasu sunhaɗa da sanin jinki fahimtar yadda jikin mutun yake musamman ɓan garan haihuwa da canja canjan na balaga. Tsarin iyali hanyoyin rage hanyoyin rage kafin ɗaukan ciki da lokacin da ya dace mace ta samu haihuwa. Kariyar kai yadda zaka kare kan daga kamuwa da cututtukan jima'i da kuma ɗaukar ciki batare da niyyaba. ƴanci da yankin shawara ko wane mutun yanada ƴanci da ze yanke shawara kan akan jikinsa batare da tilasba cikin harda ciki harda yanke yarda da jima'i. girmama juna da yarda ilimi yanada koyarda mutane juna dangantaka yarda kafin jima'i da hana cikin da hana cin zarafi?? um amfani da ilimi rage wannan ɗaukar ciki alokacin da ba alokacin da be daceba kare matasa daga cututtukan jima'i koyarda da maza da mata su girmama juna tare da martaba su ilimin lafiyar haihuwa da ƴancin jima'i yana temakawa wajan gina al'umma me lafiya da matasa masu ilimi waye wayewa da kare kai

Ɓata gari ko jita jita marasa tushe gameda riga kafi na nufin yadda yadda bayani bayanai daban daban da sa da sahihanci ma daga dagan gan ake ya ɗawa domi hana mutane yarda ake allu allurar ri riga kafi wannan yana nuna wannan yana iya haifar da tsoro daruɗani da kuma ƙin karɓan riga kafi daza aima mutane gameda cucuctuka masu hatsari misalin ɓata gari cewar riga kafi yana haifar far da cucuctuka kamar cutar kwakwal wa ko rashin haihuwa na biyu cewa allurar riga kafi wato hanyace ta shiga da gudana ko na ura ajikin mutane na uku cewa riga kafi beda amfani domin ana iya warkewa da magungunan gargajiya kawai illal ɓata gari rage yaɗuwan mutane da ake ke ƙarɓar rigakafi wannan hakan yana wannan hakan yana iya ƙara yaɗuwan cucuctuka kawo rikici amin amin cewa da tsarin kiwon lafiya barazanan sake ɓarkewa cucuctu ka da ake riga aka shigo kan kan suka kansu kamar shan inna ga cizon sauro yadda ake magancewa samun bayani daga masana lafiya ko hukumomin lafiya na iya na gaskiya kamar w h o da ncdc koyarda mutane banban cin tsakanin gaskiya da jita jita ƙarfafa gwiwa mutane suyi tambaya idan sun samu wani abu da yasasu ashashku riga kafi rakiyace kuma yakamata mutane su samu ilimi me ingan ci don kare kan da al'ummansu gaba ɗaya

Mayufiya da haifofiya matsalolin gani mayu fiya da haifofiya matsaloline na gani dake faruwa sakamakon yadda has ke ke shiga ido ba dedaiba wand ake hana gani abubuwa yadda yakamata na ɗaya mayofiya rashin gani rashin gani na nufin rashin iya ganin abu da ke nesa da kyau mutuni mutun me mayofiya na iya karantar abu karantan rubutu dake kusa amma abubuwan da ke nesa kamar allo ko aniya ko hanya to kasance amace ko dashi dashi wannan na faruwane ido wannan na faruwa ne idan ido yayi yawa ko kwana tayi lan ƙwasawa fiyada kima don hakan has ke yana faro yana taruwa gaban ritina haifofiya rashin gani kusa haifofiya kowa kowa na nufin rashin iya ganin abu dake nesa da kyau mutun yana kallo abubuwa daga nesa amma idan ya karanta rubutu ko duba abu akusa yana wahala ko gani dashi ko ganin dashi dashi ko ganin dishi dishi wannan na faruwane idan ido yayi gajiyar ta kona gajiyar ko kwana batada isashen laƙwashe wa magani gilashi lansa tiyatan gyaran ido wannan matsaloli basuda hatsari to se idan aka ganosu da wuri kuma idan kuma ana iya gyarawa acikin sauki ana bada shawara duba ido akai akai

Lafiya tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba tare da lafiya ba mutum bazai iya iya mutum bazai iya gudanar da ayyukansa na yau da kullum ba ya kamata yadda ya kamata lafiya tana da haɗin lafiya tare da jiki da hankali da kuma zuciya kul.. kula da lafiya na nufin cin abinci me kyau, yin tsoron jini yin motsa jiki kai a kai samun isashshen bacci da kaucewa abubuwan da ke cutar da jiki kamar su taba, shan barasa akwai buƙatar mutum ya rike zuwa asibiti domin duba lafiyarsa ko kuma wata alamar rashin lafiya hakan na temakawa wajen gano cuta tun da wuri hakan na haka kuma tsftar da shan ruwa me kyau na daga cikin hanyoyin da ke ƙara lafiya lafiya ta hankali ma ba'a barta a baya ba damuwoyi bakin ci..ciwon baki ko gajiya ta tunani na iya shafar rayuwar mutum saboda haka yana da muhimmanci mutum ya rike hutawa da kuma yin abubuwan dake shafar cik.. cikin da zuciya a ƙarshe lafiya jari ce koma kuma a kulawa da ita na taimakawa wajen samar da ingantaccen tsoro tsaho lafiyar jiki, wannan ita lafiyar sassa ne na jikin mutum ana samun ta a hanyar cin abinci me kyau motsa jiki, samun isashshen bacci da gujewa abubuwan da ke cutar da jiki um a haka kuma tsaftar da muc.. muc.. mu tsafta nada mutuƙar muhimmanci wajen kare cututtuka pause lafiya tana bawa mutum daman yin aiki da kwazo tana rage karshe kashe kuɗi akan magani tana sa muhimmancin tana sa mutum yayi rayuwa cikin farin ciki da kwanciyar hankali tana kara tsahon rai da ingancin rayuwa pause

Zazzaɓin cizon sauro da magungunan gargajiya na iya haifar da matsala zazzaɓin cizon sauro na daga cikin manyan cututtuka da ke kashe mutun na nahiyar Afirka musamman a Nigeria duk da irin ƙoƙarin da ake yi na magance cutar mutane da dama har yanzu suna dogaro da magungunan gargajiya ko wasu hanyoyi marasa sahalewan cuta warkewa daga cutar wannan hanya bata da ba wai kawai ba ce in bata da wani inganci ba amma tana da iya janyo matsala, matsaloli masu masu sanihan ga lafiyan jiki wasu mutane suna shan ganye, turare wasu kayan ƙamshi ko amfani da su ko amfani da su cikin ko haɗawan abubuwan da ke cewa suna kashe cuta amma bincike ya nuna cewa waƴannan hanyoyi basu da tushen amfanin kimiyya kuma basu da magance ƙwayar cutar malaria kai tsaye maimakon hakan suna iya janyo cuta daban lalata hanta ko ƙoda ko hana jini yin aiki da magani idan daga bayan mutun ya warke sharewar zuwa shawarar zuwa asibiti magungunan zamani kamar irin su magungunan zamani suna da matuƙar amfani mu kuma sune mafi inganci kare kai daga malaria, kuma hakan na da amfani da ƙwarin gwuiwa da tsoron feshi magani na tsabtar muhalli na ragewa daga kamuwa da cutar yana da mahimmanci mu nisanta amfani da hanyoyi marasa tabbacewa magance cuta domin hakan kan janyo illa mai tsanani a dinga a dinga tuntuɓar ƙwararrun likita dan samun cikakken kulawa hakan nada hakan yana janyo ragewar kamuwa da cutar kuma yana sa ingantacen lafiya.

Maganin gargajiya na ciwon kai da ciwon jiki daga masu gyaran gashi na Hausawa wanda ake nufi da wanzamai a al'adance wanzamai suna cikin al'ummar Hausawa suna taka muhimmiyar rawa bayar da magani na gargajiya musamman wajen magance ciwon kai da ciwon jiki, ɗaya daga cikin hanyoyin da suke amfani da shi ita ce jini ko zazzaɓin jiki ko zazzaɓin jini, in da yake yanke ƙaramin sassana fata domin fitar da jini da ake da yarin da yake ɗauke da cewa lalacewa ko guda ko ko gurɓatar wannan hanya ana amfani da ita ta rage raɗaɗin cikon kai da ciwon jiki da sauran daga marar lafiya hakan kuma wanzamai suna amfani da ruwan ganyayyki da sau da tsatsan masu amfani wajen shafa ko wanke jini ko wanke jiki domin samun sauƙin ciwon kai ko ciwon jiki a wasu lokun kuma suna iya amfani da turaren irin na garga turaren rushi kamar domin nutsar da ƙwaƙwalwa don sauƙaƙa ciwon kai baya ga haka ana ywan amfani da tausa ta gargajiya domin wanzamai keyi don sauƙaƙa jiki da kumburin jini. Wannan hakan wannan yana haɗin murzawa domin zaitun da hulba a taƙaice wanzamai suna a taƙaice wanzamai suna a Hausaland suna da tasiri sosai wajen ba da taimako taɓangaren lafiya ta hanyar hanyoyi na gargajiya da sauƙaƙawa gaba da sauƙaƙa guda tun da daɗewa haka yana da matuƙar amfani wannan bidiyon yana bayani a kan tasirin wanzamai.

Maganin gargajiya, wata hanaya ce ta warkar da cuta da mutane dake amfani da itatun kafin ɓullowar magungunan zamani. Wannan hanya tana wannan hanya ta dogara ne da amfani da ganyayyaki ciyayi, ƙwarin ƙasa da wasu sinadarai da ake amfani da su daga haifar da halittun ɗabi'a. A Hausawa da sauran al'ummar Afurka, maganin gargajiya yana da mutuƙar muhimmanci mutuƙa musamman a ƙauyuku inda basu samo asibutoci ko likitoci na zamani ba. Masana maganin gargajiya waɗanda ake ƙo wanda ake kira da boka ko malam, ko me magani sune ke da ilimi na samar da sauƙa guda wanda suka samu daga iyaye da kakanni. Wannan mutanen, suna haɗa da magunguna bisa ga ilimi da suka samu. Kuma yawanci suna haɗa shi da addu'o'i ko da ƙeya da al'adun gargajiya. Maganin gargajiya yana da amf yana da amfani wajen warkar da cuta kamar mura, ciwon ciki, ciwon kai, zazzaɓi da dai sauransu. Haka kuma ana amfani da shi wajen saukar da ciki, cire sahihin da magani hauka ko taɓin hankali. Sai dai akwai ƙalubale, dake tattara wannan magani musamman rashin tabbatuwar gwaji da tabbatuwar da ingancin magunguna. Wasu lokutan magungunan gargajiya na iya haifar da illla ga jiki, haka ne ya sa masana lafiya masana lafiya ke ƙarfafa da haɗin gwiwar gargajiya da zamani, don amfanin jama'a. A ƙarshe maganin gargajiya wani muhimmin ɓangare ne da al'adu dake ta al'adu da tarihin mutane waɗanda ya kamata domin girmama shi, tare da inganta shi domin amfanin a gaba.